Enyanja ecuriire etarimu bingoonzi, aha mutwe gw'enyanja hariho akaato kakye, ahaiguru eiguru riri omu rangi ya buru ririmu ebicu bikye birikwera

Engaro ibiri zikwaitse ekyenyanja. Engaro ezi ziine amatondo g'amaizi. Ekyenyanja kyashami. Engaro ezi ziri aha mutwe gw'amaizi.

Enjojo ibiri mpango ziine amahembe maraingwa n'emikoboora miraingwa, zinikire emikoboora ahansi omu kishaka nizitambura omu bishaka biraingwa, ebishaka biine erangi ya kinyaatsi, enjojo zombi nizireeba omu mwanya gumwe.

Abantu bari omu katare k'ebyokurya ebibisi. Bamwe nibaguza n'ebitookye bamwe nibaguza enyaanya zaakaroti n'ebindi bijuma bingi. Abandi bemereire nibaramuza. Kandi abandi barikuguza bashutami nibatebeekanisa emishuuburo yaabo.

Omukazi yaahika aha duuka ayekoreire ebaafu. Ebaafu erimu esihaani, erimu ebikopo. Ebafu n'eya bururu. Kandi omukazi ogwe ajwaire eburawuzi erikutukura.

Omushaija ashutami aha katebe omu maisho ge hariho ekiharaani. Ajwaire akakomo karikwiragura aha mukono n'eshaaha. Ajwaire enkofiira ajwaire n'ebirahuri aha maisho. Omushaija ogwo ajwaire esaati erikwera. Aha rubaju rwe aha kiharaani hariho omwenda gw'erangi ya bururu.

Omushaija ajwaire omwenda gwa bururu nana enkofiira ya kinekye akwaitse ekitiiho ayekwitse omunyugunyu aine abandi bashaija beinami nibakora omu ruguuto

Omushaija ashutamire aha biti bihango byomire ajwaire empare erikwiragura ajwaire n'enkofiira aha mutwe aha rubaju hariho etanuuru erimu omuriro mwingi nana enku nyingi.

Omuntu ajwire akakokoro aha nyindo n'aha munywa, ajwire esweta, ari omu mwirima ashutami ari aha meeza, aineho ekyoma kyakarimagyezi arimu naayimatisaho engaro ze ibiri

Obwato bubiri buri aha mugyera aha amaizi aha mugyera hariho ebikamba bishongwize, obwato obu bukomirwe aha mpimbi y'ekiti ebyamire omu maizi bukomireho n'orujegyere ebishaka ebiri aha maizi biri omu rangi ya kinyaatsi ekwatsire munonga.

Ekyombeko kihango kiraingwa kitakahwire okwombekwa, aha rubaju rwakyo hariho omurongoti muraingwa, enyima yakyo hariyo obimuri buri omu rangi ya kinekye, hariyo n'omuti guri omu rangi ya kinyaatsi.

Obwato bwingi bw'erangi zitarikushushana. Obumwe buri omu rangi za bururu obundi buri omu rangi za kinekye etakwastire buri aha maizi. Amaizi garimu ebingonzi bingi. Ahiguru hariyo ebicu birikwera kandi amaato aga hetoreirwe ebinyonyi omu mwanya.

Ebidiba by'ebyenyanja biri omu mwanya gumwe omu kahanga ebidiba ni bishatu kandi aha rubaju rwabyo hariho omusiri muhango muraingwa seeri kuriya hariyo enshozi, aha mutwe gw'ebidiba ebi niharabaho waaya z'amashanyarazi, ebidiba ebi bizitiire ekitimba

Amaju gari aha rubaju rw'enguuto emwe eri omu kikaari ky'amatafaari eshakeize amabaati garikutukura endiijo eshakeize amabaati garikwera gakyerenyire enyima yaayo hariyo emitumba nseeri yaayo watambuka oruguuto hariyo ekikaari ky'ekitimba.

Omwanya ogwabaire guhingirwemu ebicoori, harimu ente ibiri zikomireho ekyoma nizikurura zirikutimba. Enyima yaazo hariyo abashaija babiri. Hariyo emiti mingi, ahagati y'ekishaka hariho n'akaju kakye kashakaize eibaati ririkwera.

Omushaija ajwaire esaati erikwera eine ebitongi birikwiragura ari aha kihaarani kikwasize aha meeza erimu nakoma ehuuzi omu kihaarani, ehuuzi agikwatise engaro ibiri.

Emyenda maingi eyazire gye ey'erangi zitakushushana ezimwe ziine erangi ya buruuru endijo n'erangi ya kinyaatsi, erangi ez'okutukura, erangi ezikwiragura n'erangi ezikwera. Aha mwenda ogw'aha mutwe hariho obukoomo obukwatsizeho.

Obuju bwombekiise ebikondo byebiti bubagiise emiingo buhomire n'obudongo akamwe kashakaize amabaati kandi kashakaize ebinyaatsi ebomokire ebisiika akamwe kakingiise orwigi rweibaati risazire emitwe

Omushaija akwitse karimangyezi omu ngaro karimangyezi eine erangi erikwera enyuma ebambireho obwapa omushaija ogu aine omurenju muraingwa ajwaire ebirahuuri aha maisho ajwaire esaati y'emikono miraingwa aha mukono hakubireho.

Ebiti byomire biruzire hamwe enyima y'ekiyungu haga hari hariho emigoye enyanikireho emyenda aha rubaju hariho emiti mihango eshakambire.

Omuteeki aine esafuriya aha rubaju rwe aine esihaani omu ngaro esefuriya emwe erimu ebyokurya efundikizeho akasihani efundikize ebisaniiko hariho ebitookye by'eminwa bihagwire hari omu kanyaatsi hariho enkota hariho abantu bari aharuguru y'entundubaare bashutami nibarya

Abantu bari omu maisho g'enju yamatafaari. Eyine amiigi g'ekyoma. Omwe ayinami haine ebi arimu naakora, ondiijo ashutami ayine ho abaana babiri, ondiijo ayemereire arimu naayeta omwana.